Exɔ me, zikpui vovovowo le, ati zikpuiwo le, seƒoƒo kple seƒoƒo ƒe agba le ekplɔ dzi, etsinunu le kplɔ dzi eye enutata ɖe wokɔ kɔ gli ŋu.

Ŋutsu ɖe keme afɔ le vevem nɔ anyi ɖe zikpui me. Ekɔ eƒe afɔ keme nɔ vem la da ɖe kplɔ̃ vi aɖe dzi. Kplɔ̃ vi dzi le ʋie ɖe edome le yibɔ ya ati kemi woakɔ zɔ wonɛ le kɔdzi le egbɔ eye ele nɔnɔmetatawo kpɔm le nukpɔmɔ dzi.

Elãgbledelawo wokplɔ woƒe lãwo yina nuɖuƒe, ametsitsi ɖeka kple ɖevi woame eve, wolé atiwo ɖe asi kɔ le mɔ fiam woƒe lãwo aƒe woayi ɖe nuɖuƒe.

Xɔme zikpuiwo kple ekplɔwo le xɔme. Sudui le zikpuiawo le te me eye seƒoƒo tse le exɔ me. Wokɔ fotowo da ɖe egli nu.

Ame geɖewo wova le yiyim. Ŋutsuwo, nyɔnuwo kple ɖeviwo sia. Ame sia ame kɔ eƒe bagi. Ame aɖewo kɔ wotɔ kpla ɖe dzi me ame aɖewo kɔ wotɔ kpla ɖe abɔ. Exɔ kɔkɔwo wodzɔ le fii eye le xɔwo me nutatawo le xɔ nu.

Dunyahela geɖewo wole edzre wɔm le enya hem le edunayahehe me. Wode abi ame ɖewo ŋu eye kpovitɔwo wole afi be ne yeawokpe ɖe wo ŋu alo ne woxɔ na ame kemitɔwo xɔ abi.

Nudzraƒe kemi wodzra dzonu vovovowo le. Kɔme dzonuwo, alɔnu dzonu, ekemi tɔwo woakɔ da ɖe afɔkpa dzi kple eka vovovowo wole teƒe sia kele wole dzadzra

Sewɔlawo wonɔ anyi ɖe sewɔtakpekpe me. Eɖewo le tsitre nu eye wole takpekpe wɔm. Le woƒe kplɔ dzia, woƒe akpeteewo le kplɔa dzi. Enu, woƒe agbalẽwo le woƒe kplɔa dzi. Enuwo le afima gbogbogbo.

Awusatɔwo be sɔlixɔ gbɔ eye wotso esɔlime gbɔ, tso gbedoɖaƒe, wokpa le gbedoɖaƒe ta wo katã wo ƒete le dodom le sɔlixɔ me va le yiyim, eŋuwo kple ati ɖeka le eŋu sɔlixɔ gbɔ, eye amewo le fi mi gbogbogbo.

Nyɔnu ɖe le nu ɖa, edo mekpoe me dzo edo nake medzo kɔ le akple ɖaa, ee.. fi mi wòle nu ɖa le etsi dza anyigba petee wɔ baa, ɖevi woame eve wotsitre ɖe eƒe miame le nyɔnuɔ kpɔ ɖaa.

Amewo le fli me le agba ɖe asi yie ɖe nuɖuɖu xɔƒe. Wodo awu amadede vovovowo. Ɖeviwo kple ame tsitsiwo, ŋutsuwo kple nyɔnuwo, wo katã wole flia me.

Eŋu fɔku dzɔ eye ame ɖewo xɔ abi ta amewo kɔ bla woƒe nuwo ne woa kɔ yi de ŋu me ne woakɔ kɔ va de ŋu me ne woakɔ kɔ yi ɖe dɔnɔdzikpɔlawo gbɔ le kɔdzi. Ame ɖewo tɔ ɖe adzɔge le nu kpɔm.

Nudzralawo awudzralwo kɔ awuwo kɔ ƒo ɖe anyigba eye amewo wɔme eve wotɔ ɖe awuwo gbɔ le fi si fiam eke mi wodzia be enudrala nekɔ na yewo ne yewoakpɔe ɖa. nudzrala bubu yiwo le wogakɔ woƒe awu kɔ tsi ɖe ŋgɔgbe ɖa.

Amewo ɖo fli heyina ɖe etsikuƒe, ame sia ame lé eƒe tsikugo ɖe asi. Nyɔnu ɖewo kple ŋutsu ɖewo lé tsikugo gbogbowo ɖe asi heyina tsiku ge.

Nyɔnu aɖe, edze abe ŋku mele esi o gake elé avu ɖe asi ye wolé eƒe atikplɔ tsɛ ɖe asi. Eɖɔ gaŋkui ye wo kple avua wole mɔ me tsom. Lɔrimɔ, ŋumɔ me tsom.

Kpovitɔwo dze abe wo le ame aɖe hekplɔ yi ɖe afi ɖe ene. Kpovitɔwo pɛte woɖɔ kuku yibɔ. Ati aɖewo le kpovitɔwo ŋgɔgbe ɖa eye eŋu ɖewo yɔ le efi mi kemi kpovitɔwo le.

Asi gã ɖe ye mi wome kple ekpe. Ya ele eŋu mɔ ɖe asi. Amewo le eŋu mɔ dzi to eye eŋumɔ ke gblɔm mele ele a wowɔe ɖe asi ekpe ƒe asi me.

ƒometɔwo wó nu nyi ɖe kplɔŋu kple amedzrowo aha vivi le wóƒe kplɔ̃wo dzi le wóƒe akɔme nuɖuɖu vovovowo tsɛ le kplɔ dzi amewo tsɔ agbale kple nuŋlɔti eye wonɔ bia gbe

Zikpui vovovowoe le xɔ geme ye kplɔ̃ dzɛ le le kplɔ̃ dzi, atukpa aɖe le kplɔ̃ dzi, agbalẽwo le kplɔ̃ dzi, flawesiwo le kplɔ̃ dzi vɔ flawesi ɖewo tsɛ le gli ŋu.

Ɖevi ɖewo wolé agba aɖe ɖe ta. Ya wole anyixɔ gbɔ. Anyixɔ wokɔ ebɛ kɔ kɔ gbɛ. Gasɔ le anyixɔɔ megbe. Wode kpeligble ɖe exɔɔ ƒe ŋgɔgbe ɖaa.

Mɔzɔla gbogbo ɖewoe, wo bɔbɔ ɖe blemaxɔ ɖe ƒe ŋkume. Eye wole woƒe nɔnɔmetatawo lém ɖe emɔ̃dzi. Ŋutsu ɖewo kple nyɔnu ɖewo, ɖewo, ŋutsu ɖeka ɖiɔ kuku. Nyɔnua ɖewo do gaŋkui.

Kpovitɔwo kple Gbadagbawo, wotɔ ɖe exɔ ɖe te. Eye Gbadagba ɖeka elé tu ɖe asi. Kpovitɔwo ƒe ŋu tsɛ le fi mi. Eye Gbadagbawo ƒe ŋu tsɛ le. Kpovitɔwo do afɔkpa yibɔɔ

kpovitɔ le enume ɖem na ameɖewoe le nuƒom nawo le ɖike wó wɔna wóbe dɔwo nabe miwo ɖeka dó awu yi ye wòle nume ɖem na wó tɔwo

Etsi dza xa ɖe amewo ƒe xɔme mɔnu, emɔkulawo va le yiyyim, ame ɖewo dro agba ɖe ta, ame ɖewo tɔ ɖe woƒe aƒememɔnu, gagba aɖewo le kplɔ ɖewo dzi, ati ɖewo le xɔ ta me.

Amewo va le yiyim wo petɛ wota avɔ ʋi eye ame eve wota avɔ yibɔwo eye wo petɛ womedo afɔkpa o eye wova le yiyim. Ɖeka kɔ xexi tsɔ ta ɖeka tsɛ kɔ avɔ tsɔ ta.

Kpovitɔwo le gbalẽ kɔm ne ame gã aɖe. Eye kpovitɔwo bubuwo hã gã le amewo nu dzɔm. Amewo le nuwo lem ɖe woƒe mɔ wodzi. Ne ekpɔ megbe nawòa, wò katã wò ɖɔ kuku wò. Kuku yibɔwo. Ame kemiwoe le nua kpɔm na ɖo gankui.

Nuɖiɖi keklẽ aɖe. Ele ayameŋudzeƒe. Wole ayameŋu ɖeka ɖome, eya, ame aɖewo kɔ nuu mi wokɔ tsyɔɔ nu kple ŋɔti kɔ tsyɔɔ nu. Eɖewo lé atitrɔŋui ɖe asi. Ame ɖewo kɔ avɔ ɖe da ɖe kɔme.

Exɔ geɖewo le fi, dziƒoxɔ kple anyigbaxɔ, amewo dzo le fi, esɔ woame evewo tɔ ɖe fi, eye ee…esɔ le keke ɖe hem. Ame ɖe nɔ anyi ɖe keke me.

Ame aɖe le aƒe me dzodoƒe eye wokɔ eƒe nuƒomɔ ɖe to le nu ƒom gale tsi kum le tsikunu me. Hafi kɔ agba le agba klɔm. le eƒe megbea akpɔ dzodonu kple fi yi ke wokɔna agbawo da ɖe wodzi le.

Ɖeviwo le etɔ to eye wole agba vovovwo le akɔme na wo. Wole elã viviviwo lém le etɔ me. Ɖeviwo do eɖewo do afɔkpa, eɖewo medo afɔkpa o, eɖewo tsyɔ akɔ, eɖewo bɔbɔ.

Kpovitɔwo le amewo hem be womava te tɔtɔt aɖeke va dukɔme o taa, wo ƒete wole wonu tsi be womegawɔ gidigidi o. Ta wokɔ etu le wotutu be wo ƒete wonenɔ teƒe ɖeka.

Ke kuku yeke wole agbalẽ ɖe edzi o, ekulawo le efi , woƒe sika kukuwo kple etsiwo pete wole teƒea. Etsi ƒoɖiwo, amewo kɔ kɔ kusiwo kɔ le etsi ƒoɖiwo me dem. B

Eŋufɔku dzɔ, eŋua ɖeka gblẽ petee, amewo tɔ ɖe eŋufɔku teƒee ame ɖewo kɔ nuƒomɔ le nu ƒom ame aɖewo tsitre le ŋua kpɔm, ame aɖewo hã trɔ megbe do ŋua.

Amewo ƒe nɔnɔme kple ɛɛɛ edu ɖe sia ɖe me kple le yi ke woƒe nɔnɔme nɔna. ame ɖewo nɔ anyi. Wodzra ɖo le abe wo dedume ƒe dzadzraɖo ene. Woɖo kukugãwo kple suewo. Wobla nu ɖe afɔɖome. Eɖewo do afɔkpa, eɖewo medo afɔkpa o.

Nuɖzralawo kɔ woƒe nudzadzra kɔ ɖe anyigba eye wole edzram eye ame aɖe le moto dzi eye ŋutsu ɖe kple ŋutsu ɖe tɔ ɖe ŋkume ne. Ame aɖewo ga le xexi te hele nu bubuwo dzram le asiame.

Mɔdowɔŋuwo le mɔto. Mɔdɔwɔŋuwo le kpe kple kewo lɔm ekɔ le kɔkɔm ɖe mɔdowo dzi. Ekpe aɖewo le emɔ ƒe aga akpa evewo pɛtɛ. Mia kpadzi kple enuɖusi kpa dzi. Emɔdɔwɔŋuwɔla lɔ ekpe va le yiyim.

Ame geɖewo wole fi ee kplɔ̃wo le, kɔmpita le kplɔ̃ dzi, wole nu fia amewo le le ke wowɔ na .. woƒe dɔwɔwɔwo, ame ɖewo le tsitsre nu, ame ɖewo tsɔo bubra ŋi.

Nyɔ kpakple eviao ɖe.. xexlẽme wole woame ede kɔ kpe wo nɔ wole adre. Ɖevi woame etɔ̃ kpakple wo nɔ nɔ anyi ɖe aŋ aba dzi ke ɖevi woame etɔ̃ le tsitre nu, ɖeka kɔ nuɖugba kɔle fafia…

Nyɔnuvi aɖewo yi ɖe etsikuƒe. Woƒe tsikunuwo tsikugowo le woƒe dzime. Eye eɖewo bla ta eɖewo mebla ta o. Woɖo tsi ƒoɖi aɖewo gbɔ gake wo pɛte wole zɔzɔm afɔkpa madomadoe.

me geɖewoe lɛ fii eɖewo le dzí eɖewo le anyigbã e ŋutsu woameve wó dze abe kpovitɔwo nené wóle eʋuɔwo gbɔ le eʋuɔwo kpɔ ʋuɔwo ŋu dzɔ́